Ekighuka kili ku bumuli obumuli buno buli mulangi eya bululu bulimu no bwa kyenvu, ekighuka kino kiliku elangi eya kyenvu.

Oluguudo lwa kolansi, oluguudo luno lughanvu. Emberi y'oluguudo eriyo amayumba, eriyo n'emiti. Emiti mighanvu gyiriku amakoola. Amakoola gali mu laangi ya kiragala. Oluguudo ghagati lulimu elaangi endheru.

Emotoka diri ibiri, diri mu lugudho. Kumbali kwe motoka eri emberi waliwo omusaadha ayemeleire. Emberi ye motoka eno kuliku e langi. E langi ya kiragala. Emotoka dino we demeleire waliwo emiti. Emiti diriku amakoola gali mu langi eya kiragala. Oluyi olwe motoka eno eri einhuma eliyo enhumba

Enimiro erimu dhuuma. Dhuuma ono aliku amakoola, amakoola gali mulangi ya kiragala. Emberi wa dhuuma waliwo emiti. Emiti gino miwanvu giriku amakoola. Amakoola gano gali mulangi eya kiragala.

Emotoka eli kutambula eli mu luguudho. Emotoka enho eli mu laangi endheru. Emotoka enho eliku emipiira gyiri mu laangi endhirugavu. Ghangulu ghe emotoka enho, ghaligho e wire edh'amasanhalaze. Mpaanvu inho.

Abantu be kunganhiza ghalala bemereire ghansi gho'muti, oghundhi ali kukinha nhe mikonho gye agyandheire abandhi balikuba engoma. Ghaligho enhumba. Enhumba enho nzimbe ya matafari aye eziraku mabaati. Ghaligho emiti emiti giriku amakola gaali mu langi ya kilagala.

Abantu batyaime kumbali okw'enhandha. Abantu bano batyaime bebwiika eweema, omusana guli kwaka. Abantu abandhi bali mu nhandha bali mu maadhi, bali kutambula. Abantu abandhi bali kusenha amaadhi.

Omuti guliku ebibala biri mulangi eya kyenvu kuliku namakola, amakola gali mulangi eya kilagala.

Enhumba nhingi waliwo amaduuka. Amaduuka ago gatunda ngoye, waliwo engoye wamberi gh'enhumba edho. Wabawo na bantu bangi bali kumbali. Wagati waliwo kye bazimbawo bakubaku emiti, embaawo, wangulu bataku ekintu kirugavu

Ensolo dhili kutambula mu kibira. Ghansi ghaligho eisubi. Eisubi linho ikalu, lili mu laangi ya kikuusikuusi. Mukibira muno mulimu emiti emikalu, mwabaamu emiti egyiliku amakoola. Amakoola gali mu laangi ya kiragala.

Eitaka liliku dhuuma, basimbaku dhuuma. Dhuuma onho aliku amakoola gali mu langi eya kiragala. Embeli gha dhuuma enho eliyo emiti gyili mu langi eya kiragala, ku makoola gakyo.

Omukazi ayemereire mukibira abese omwana, omwana abekeisa olugoye luliku elangi eya lusayi. Mukibira mulimu emiti, emiti giriku amakola. Amakoola gali mulangi ya kiragala.

Emikono ebiri, emikono gino gya muntu. Emikono gino giri mubintu, giri kuyoola ebintu. Waliwo no bukoola. Obukoola buno buli mulangi eya kiragala

Ebisolo biri kutambulila mu maadhi, ebisolo bino biri mu langi endhirugavu, ebisolo bino kumbali kwabyo kuliku emiti emiti gino giliku amakoola aga kilagala ghaligho neisubi rili mu langi eyakilagala.

Enhumba izimbe. Enhumba eno bajiserekesa eisubi. Enhumba eno weri waliwo emiti miwanvu. Emiti gino giriku amakoola gali mu langi eya kiragala. Kumbali we emiti waliwo enhumba eyindi eri kumbali. Kumbali we nhumba eno waliwo omuti muwanvu. Guliku amakoola. Amakoola gali mulangi ya kiragala

Enaandha inhenhe. Amaadhi age naandha eno amaadhi gali mulangi eya bululu. Kumbali kwe naandha kuliku abantu bangi bemereire. Abantu bano bali mulangi endirugavu boona boona

Emiti mingi, emiti gino giriku amakoola. Amakoola gali mulangi eya kiragala. Emiti gino wagati wagyo ghaliwo oluguudo olweitaka. Eriwo namayumba galimu ghansi mu miti gino